Hooteliyaan cora asay gelidi mees uyeesinne allaxxees. hegaa xalla gidenna dumma dumma qumay qumatinne ushshati de'oosona.

Tukke keettaaninne quma keettan cora asay uttees. Ayssi giikko quma keettan qumaa maanawunne tukke keettan tukkiyaa uyanaw woykko shemppanaw.